Barreeffamni armaan olitti arginu kun tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo jedha. Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo jechuun tajaajila bu'uuraa fi qindoomina hawaasummaa dinagdee fi siyaasa keessatti gumaacha qaban ibsa.

Biqiltoota Biqiltoota gaafa jennu wantota harka namaatiin dhaabamanii, achii ol bahanii erga mul'atanii booddee biqiltoota jedhamanii waamamu. Isaanis abaaboo fi wantoota nuyi nyaataaf itti fayyadamnu ta'uu danda'u.

Hawaasa jechuun namoota muraasaan kan hin daangofne namoota baay'ee jennee fudhachuu dandeenya. Maatii jechuun immoo namoota muraasaan kan daanga'e namoota xiqqoo jennee fudhachuu dandeenya.

Ogummaa gaafa jennu nama tokkoof uumaa biraa dandeettii kalaqaa yookiin dandeettii waa uumma kan biraa uumaa biraa kan namaaf laatamuu jechuudha. Aadaa jechuun ammoo seera ittiin bulmaataa naannoo tokkoodha.

Meeshaalee miidhaginaa. Meeshaalee miidhaginaa kan ittiin jennu namoonni bareedina uumamaa qaban irratti dabalatee bareedinni isaanii ifee akka mul'atuuf wanta itti gargaaramaniidha.

Barreeffamni nuti armaan olitti arginu Kun, hawaasaaf maatiin tokko walitti dabalamee hawaasa ta'uu danda'a. Hawaasni tokkos walitti dabalamee maatii ta'uu danda'a.

Hoggantoota bebbeekamoo Hoggantoota beekamoo kan jennu kanneen hoggansa isaaniitiin lafa guddaa gahanii fi higgansa isaqniitiin beekaman jechuu dha. Fakkeenyaaf kanneen akka Martin Luter King. Fakkeenya fudhachuu dandeenya hoggantoota beekamoo jennee.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa kan jennu mana namoonni itti nyaata gurguranii fi dhugaatii itti gurguran jechuu dha. Fakkeenyaaf, mana keenyatti nyaati nu hojjetannu nyaata gurguramu waan hin taaneef mana nyaataa jedhamuu hin danda'u. Mana nyaataa fi mana dhugaatii jechuu kan danda'amu garuu kan itti gurguramu jechuu dha.

Amantaa gaafa jennu namni tokko amantaa baay'eetu lafa kanarra jira. Karaa mataa isaatiin waan ta'e itti amanu tokko baafatu, itti amaneera kan jedhu tokko amantaadha. Amantaa kooti jedhee kan waamuu danda'u maqaan isaa amantaa jedhama.

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo. Tajaajila bu'uuraa kan jennuu kanneen akka bishaan, daandii, ibsaa fi kan kana fakkaatan yammuu ta'u; gurgurtaa qinxaaboo jechuun immoo kan nuti ibsaa yookiin bishaaniif ji'a ji'an kaffalluudha yookiin kaffalamuudha jechuudha.

Barreeffamni nuti armaan olitti arginu, bineensota manaa fi alaa jedha. Bineensota manaa jechuun nama wajjin madaqanii warroota jiraataniin bineensa manaa jenna. Bineensota bakkee yookiin alaa kan jennu immoo namatti madaqanii jiraachuu kan hin dandeenye jechuudha.

Barreeffamni nuyi armaan olitti arginu 'bineensota manaa fi alaa" jedha. Bineensota manaa kan jennu dhala namaatti madaqanii mana keessa kan jiraatanii jechuu dha. Bineensota alaa jechuun immoo nama waliin jiraachuu warra hin dandeenye bineensota bakkee (bineensota alaa) jenna.

Oduu gaafa jennuu, waantota addaa addaa ta'uu danda'a. Haasaa naannoo tokko keessatti haasa'ame ta'uu kan yookiin biyya tokko keessatti waanta odeeffama jiru karaa ittiin dhageenyu oduu jedhama.

Oduu, oduu gaafa jennu wanta haaraa uumamee wayii tokko yookiin wanta naannoo tokko keessatti uumame yookiin waan biyya tokko keessatti uumame karaa ittiin oddeeffamu oduu jedhama.

Dhugaatiiwwan jechuun gosa dhugaatii baay'eedha. Dhugaatii baay'ee wal hin fakkaanne jechuudha. Gosa dhugaatii baay'ee wal hin fakkaanneen dhugaatiiwwan jennee waamuu dandeenya.

Dhugaatiiwwan kan jennu dhangala'oowwan garaagaraati. Isaanis kana akka bishaanii, aannan, lallaafaa, alkoolii illee dabalatee dhugaatiiwwan ittiin jenna.

Ispoortii Ispoortii gaafa jennuu qaama keenya, jabina qaama keenyaatiif sochii qaamaa nuyi guyyaa guyyaa tti taasifnu 'Ispoortii' jedhama. Fayyaa keenyaaf, qaama keenya fayya buleessa gochuu dhaaf wanti nuti fayyadamnu Ispoortii dha jechuu dha.

Bu'uuraalee misoomaa Bu'uuraalee misoomaa Kan jennuun waantota biyya tokko keessatti argaman kanneen akka daandii, mana barnootaa, bishaan fi kan kana fakkaatan.

Barreeffamni nuti armaan oliitti arginu 'Ispoortii ' jedha. Ispoortii jechuun guyyaa guyyaadhaan ganama yookiin galgala namni hundumtuu sochii qaamaa inni taasisu Ispoortii jennee waamna.

Faashiniin yeroo gara garaatti haala haaraa ta'een, wantoota haareffamanii ba'anii. Fakkeenyaaf uffataan, uffatni kun faashiniidha jechuu dandeenya.

Barreeffamni nuti armaan olitti arginu kun arkiteekcharii fi ijaarsa jedha. Arkiteekcharii fi ijaarsi wantoota walitti dhufeenya cimaa qabanidha. Akkas ta'ee osoo jiruu arkiteekchariin osoo yaadaan hin qindoomiin ijaarsi raawwatamuu hin danda'u jechuudha.

Barreeffamni nuyi armaan olitti arginu kun daldalaa fi gabaa jedha. daldalaa jechuun nama gurgurta irratti hirmaatun, hojii gurgurta irratti hunda'u daldaala jenna. gabaa jechuun immo nama bitudha jechudha.

Barreeffamni nuti argaa jirru kuni faaya jedha. Faayaa jechuun bareedina mana keenyaa dabalatee harka namaatiin kan tolchame yookiin nam-tolchee ta'ee, qaama keenya bareechuudhaaf kan itti fayyadamnuu jechuudha.

Barumsa jechuun hawaasa naannoo keenyaa irraa wanti nuti argannu muuxannoo nuti argannu barumsa jedhama. Yookiin immoo mana barnootaa gallee kan nuti barannu barnoota jennaan

Geejiba fi konkolaataawwan Geejiba kan jennuun gara bakka tokkoo kaasnee gara bakka tokkoo ittiin deemuuf, waanta nuti itti fayyadamnu kanneen akka gaangee, farda fi gaala ta'uu danda'a. Warreen akkasiitiin geejiba jechuu dandeenya. Konkolaataawwan gaafa jennu, iddoo tokkoo kaasnee gara iddoo tokkotti kan itti fayyadamnu jechuudha.

Wanti nuti asitti arginu kun oomishaalee suupparmaarkeetii jedha. Oomishaalee suupparmaarkeetii gaafa jennu wantoota warshaa keessaa osoo hin diigamiin yookiin akka duudaa jiranitti suupparmaarkeetii keessa galanidha jechuudha.

Geejjiba, Turiizimii fi Immigireeshinii Geejjiba gaafa jennu iddoo tokkoo gara iddoo tokkoo deemuu dhaaf wanta itti gargaaramnu yoo ta'u; Turiizimii gaafa jennu biyya alaa tii gara biyya keessaa dhufanii kan daawwatamu Turiizimii jedhama. Immigireeshinii gaafa jennu daandii yookiin karaa ittiin biyya keessaa ala baanu jechuu dha.

Muuziqaa. Muuziqaa jechuun sagalee meeshota gara garaa irraa hojjetamu, sagalee dhala namaa ofitti dabalatee jechuu dha, kan hafuura namaa haaressuu fi namoonni baay'een dhaggeeffatanii ittiin gammadan 'Muuziqaa' jedhama.

Eleektirooniksii Eleektirooniksii kan jennuu, waantota humna ibsaatiin hojjetan yoo ta'u, kanneen akka nyaata bilcheeffachuuf itti fayyadamnu istoovii, odeeffannoo garaagaraa irraa argachuuf kan itti fayyadamnu televezyiii eleektirooniksii jedhama.

Barumsa kan jennu namni umriinsaa gahe tokko mana barumsaa galee kan baratu barumsa jedhama. Barumsa kutaa zeeroodhaa kaasee hamma PhD fi isa caalutti kan jiru barumsa jennee waamna. Barumsi gosa hedduutu jira.

Faayaa Faayaa gaafa jennuu namni tokko bareedina uumamaa isaa guddisee mul'isuu dhaafi waanta itti fayyadamuu fi fuula isaa irratti yookiin qaama isaa irratti namni tokko faayaa itti fayyadamuu danda'a jechuu dha.

Geejiba turizimii fi immigireeshinii Geejiba jechuun waanta nuti bakka tokko irraa gara bakka biraatti deemuudhaafi itti fayyadamnu, geejiba jedhama. Turizimii jechuun immoo biyya tokkoo gara biyya tokkoo deemanii kan daawwannu turizimii jedhama. Immigireeshinii jechuun namoonni karaa seera qabeessaan seera hojii karaa ittiin biyyaa bahanidha.

Muuziqaa kan ittiin jennu wantoota baay'eetu jira faarfannaa yookaan sirba ta'uu danda'a muuziqaan. Muuziqaa kana kan dalagnummoo meeshaalee muuziqaa kanneen akka kiiboordii, gitaar kanneen akkasittii fayyadamnee kan hojjannu muuziqaa jedhama.

Suuraan nu armaan olitti argaa jirru kunii, waggaatti aal tokko, Itoopiyaa keesaatti kabajamuu ayyaana qilleerratti dargaggoonni walitti yaa'anii kan taphatan tapha qillee jedhama.

Barreeffamni nuti armaan olitti arginu Kun asxaa jedhama. Asxaa jechuun alaabaa biyya tokkoo qaba yookiin faajjii biyya tokkoo agarsiiftuu yookiin mallattoo biyya tokkooti.

Faaya jechuun qaama keenya bareechuuf yookaan fuula keenyarratti qaama keenya iddoo biraarratti kan fayyadamnu faaya jedhama

Arkiteekcharii fi ijaarsa Arkiteekcharii jechuun haala ijaarsaa fi qindoomina haalaa fi amaloota naannoo tokko irratti xiyyeeffachuun hojjechuudha. Ijaarsi immoo yaada arkiteekcharii irratti hundaa'uun ijaaruu fi qopheessuudha.

Barreeffamni nuyi armaan oliitti arginu kuni muuziqaa jedha. Muuziqaa jechuun hafuura keenya haaressuudhaa fi yookiin namoonni meeshaa muuziqaa gara garaatti fayyadamanii namummaa isaanii fi hafuura isaanii haaressuuf kan itti fayyadaman muuziqaa jedhama.

Muuziqaa jechuun sammuu keenya haaromsuuf yookaan sammuu keenya gammachiisuu fi wanta nuyi dhalli namaa baay'een itti fayyadamu muuziqaa jedhama

Geejjiba, Turizimii fi Immigireeshinii Geejjiba jechuunii wanta tokko kan itti fayyadamnu yoo ta'u, turizimii jechuunii daawwiidhaaf kan itti fayyadamnu dha. Immigireeshinii jechuun immoo karaa seera qabeessaa yookiin seera qabeessa hin taaneenii biyya keessaa gara alaatti deemuu dhaa jechuu dha.

Barreeffamoonni armaan olitti arginu kunii faayaa jedha. Faaya jechuunii uffata aadaa irratti kan arginu yookiin kan argannu uffata aadaa sana bareechuudhaafi wantootni nuyi itti fayyadamnu faayaa jedhama.

Fuduraalee fi muduraaleen wantoota qaama keenya haaressuuf dhiiga keenya haaressuudhaa fi soorannee itti fayyadamnu fuduraalee fi muduraalee jedhama

Geejjiba kan ittiin jennu wanta nuyi humna keenya qusachuuf yookiin yeroo keenya qusachuudhaan iddoo tokkoo kaasnee gara biraatti deemuuf itti fayyadamnu geejjiba jedhama. Konkolaataan immoo qaama geejjibaa tokkodha.

Kitaaba kan jennu namni dhuunfaa kan barreesse ta'uu danda'a yookiin immoo barumsaaf kan barreeffamee ta'uu danda'a. Matseetii fi gaazexaa gaafa jennu garuu Akka miidiyaa hawaasaatti kan itti gargaaramnu hamma jechootaa xiqqeessitee barreessuudha.

Barreeffamni nuyi armaan olitti arginu Kun asxaa jedha. Asxaa jechuun mallattoo alaabaa biyya tokkoo irratti biyya sana eenyummaa biyya sanaa ibsuudhaaf bifa itti fayyadamnee eenyummaa biyya sanaa ittiin ibsinu asxaa jedhama.

Qoricha aadaa kan jennu namni tokko mana isaatti hojjatatee yookiin ofii isaatii wantoota naannoo irraa hojjatee dhukkubarraa of baraaruuf yookiin of hambisuudhaaf fayyadamu qoricha aadaa jedhama.

Faaya jechuun wantoonni qaama keenya bareechuudhaaf harka keenyaan tolfannee harka keenyarratti yookiin morma keenyarratti bakka adda addaatti godhannee itti fayyadamuu dandeenyu faaya jedhama.

Barreeffamni nuti armaan olitti arginu kunii meeshaalee miidhaginaa jedha. Meeshaalee miidhaginaa jechuunii wantoota nuyi jireenya sammuu qaama keenya bareechuudhaafi itti fayyadamnuu irra keessa qaama keenyaa bareechuuf faayuuf itti fayyadamnu meeshaa miidhaginaa jedhama.

Nyaata jechuun jireenya keenya guyyaa guyyaa itti fufsiifnee jiraachuudhaaf yookiin qaama keenya fayya buleessa gochuudhaaf sooranni soorannu hundi nyaata jedhama

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaaleen gosa baay'eetu jira. Meeshaalee adda addaa gaafa jennu immoo meeshaa tokko osoo hin taane gosoota baay'ee jechuudha.

Barreeffamni armaan oliitti arginu kun barumsa jedha. Barumsa gaafa jennu barumsa gosa baay'eetu jira. Jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti wantoonni nuti hubachaa, beekaa deemnuu barumsa jedhamuu danda'u.

Barreeffamni nuyi armaan olitti arginu kuni 'Arkiteekcharii fi Ijaarsa' jedha. Arkiteekcharii jechuun qindoomina yaadaa gaafa ta'u, Ijaarsa gaafa jennu immoo qindoomina yaadaa sana ijaaruu dha jechuu dha.

Barreeffamni nuyi asii olitti arginu kuni bu'uuraalee misoomaa jedha. Bu'uuraalee misoomaa jechuun mootummaan biyya tokko bulchu yookiin itti gaafatamaan biyya tokkoo biyya tokkoof kan hojjetu bu'uuraalee misoomaa jedhama.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee mana keessatti itti fayyadamnu yoo ta'u meeshaalee waajjira jechuun immoo meeshaalee waajjira keessatti itti fayyadamnu jechuudha.

Barreeffamni nuyi armaan oliitti arginu kuni daldalaa fi gabaa jedha. Daldalaa fi gabaa gaafa jennu bittaa fi gurgurtaa keessatti namoonni gahee gahee hojii isaanii gaafa fudhatani, inni gurguru daldalaa gaafa jedhamu inni bitatu gabaa jedhama.

Barreeffamni nuyi armaan olitti arginu kuni 'Amantaa' jedha. Amantaa jechuuni wanta namni tokko itti amanuu dhaani, itti waaqeffatu, ittiin waaqeffatu 'Amantaa' jennee waamna.

Bineensota manaa kan nuti jennu kanneen akka saree, adurree fi kan kana fakkaatan bineensota manaa jenna. Bineensota alaa kan jennu immoo kanneen akka waraabessaa, leencaa fi kan kana fakkaatan bineensota alaa jennaan

Barreeffamni armaan olitti ilaaluuf jennu, faayaa jedhama. Faayaa gaafa jennu baayyinaan uffata aadaa Oromoo irratti kan argamu, calleewwan garaagaraa uffata aadaa irratti argaman faayaa jechuu dandeenya.

Oduu jechuun wanta haaraa naannoo tokko keessatti yookiin nama dhuunfaa irratti raawwate ittiin odeeffannoo argannudha.

Faashinii jechuun namoonni dandeettii yookiin kalaqa sammuu isaaniitti fayyadamanii wantoota haaraa uumanii uffata yookiin wantoota biraa irratti ta'an faashinii jedhama.

Manneen nyaataa gaafa jennu qarshii keenyaan bitannee kan nyaannu yookiin immoo mana keenyaan alamana nyaataa jenna. Mana dhugaatii jechuun immoo mana dhugaatiin itti argamudha.

Barreeffamni nuyi armaan olitti arginu kunii 'Hojii' jedha. Hoji jechuuni namni tokko jireenya isaa geggeeffachuu dhaafi wantoonni ittiin jiraatu qarshii argachuu dhaafii hojii hojjechuu barbaachisaa jechuu dha.

Barreeffamni armaan olitti arginu, muuziqaa jedha. Muuziqaa jechuun namni baayyeen hafuura isaa haareffachuudhaaf yookiin gammachuu ofiif kennuudhaaf meeshaa garaagaraa yookiin sagalee garaagaraatiin kan dhaggeeffatamu muuziqaa jedhama.

Barreeffamni nuyi armaan olitti arginu Kun, seera kabachiisaa jedha. Seera kabachiisaa jechuun seera manaa yookiin seera ittiin bulmaata gibbii tokkoo kan eegsisu poolisii yookaan waardiyyaa ta'uu danda'a.

Kitaabota gaafa jennu wanta tokko ibsuudhaaf karaa dheeraa gaafa fayyadamnu kitaaba jechuu dandeenya. Karaa salphaadhaan yaada keenya ibsuu kan dandeenyu karaa matseetii fi gaazexaatiini jechuudha

Barreeffamni nuti asii gaditti arginu Kun siyaasa jedha. Siyaasa jechuun wanta biyya tokko keessatti dhaabbanni tokko dhaabbata tokko ittiin ijaaramu siyaasa jedhama .

Armaan olitti barreeffamni arginu 'hooggantoota beekamoo' jedha. Hooggantoota beekamoo jechuuni namoota hooggansa keessatti beekamtii qabamanii fi geggeessummaadhaani dandeettii guddaa qabani hooggantoota beekamoo jechuu dandeenya.

Hawaasa kan jennu namoota baay'ee yookiin uummata kan jennu naannoo tokko kan waliin jiraatu hawaasa jennaan maatii jechuun immoo abbaa, haadhaa fi ijoollee jechuudha.

Barreeffamni nu armaan olitti arginu kunii 'elektirooniksii' jedha. Elektirooniksii kanneen jennu kanneen akka bilbila harkaa, kompiitaraa fi kan kana fakkaataniini elektirooniksii jennee waamuu dandeenya.

Barreeffamni armaan olitti arginu Kun, hawaasaa fi maatii jedha. Hawaasa jechuun uummata naannoo tokko jiraatu namoota hin daangeffamnee jechuudha. Maatii jechuun immoo namoota mana tokko keessa yookiin fira tokko ta'anii namootaan daangeffaman jechuudha.

Geejjiba jechuun bakka tokkoo gara bakka biraa deemuudhaaf wanti nuti itti fayyadamnu geejjiba jedhama. Konkolaataa jechuun immoo gosa geejjibaadha

Dhugaatiiwwan jechuun dhugaatiiwwan gosa garaagaraa yookiin gosa baay'eedhaan walitti dhugaatiiwwan jennee waamna

Bineensota manaa kan jennuun nama waliin walitti dabalamanii mana keessa kan jiraatan jechuudha. Bineensota alaa kan jennu immoo namarraa adda bahanii bosona keessa kan jiraatanidha.

Tajaajila Bu'uuraa fi Gurgurtaa Qinxaaboo Tajaajila Bu'uuraaf Gurgurtaa Qinxaaboo jechuun tajaajiloota bu'uuraa fi qindoomina hawaasummaa, dinagdee fi siyaasa keessa tti gumaacha qaban ibsa. Kunis tajaajiloonni bu'uraa akka Bishaanii, Ekektiriikii, Daandii fi tajaajila fayyaa qindoominaan hirmaannaa isaa cimsuun gumaacha taasisu.

Barreeffamni armaan olitti arginu kuni 'Jiyoogiraafii fi Seenaa' jedha. Jiyoogiraafii jechuuni wanta seenaa lafaa kan ittiin qorannu haala teessuma lafaatii jechuu dha. Seenaa gaafa jennu immoo wanta darbe tokko gaafa haasa'amu seenaa jedhama.

Dhugaatiiwwan gaafa jennu dhugaatii gosa hedduutu jira. Fakkeenyaaf bishaan , aannan, dhugaatiiwwan akka alkoolii illee dabalatee dhugaatiiwwan ittiin jechuu dandeenya

Hooggantoota bebbeekamoo Hooggantoota bebbeekamoo jechuun hooggansa irratti namoota gurguddoo fi yaada qabanii fi hooggansa danda'an hooggantoota beekamoo jedhamu.

Giddu gala bashannanaa jechuun iddoo itti deemanii sammuu isaanii bashannansiisanii fi bakka baay'ee bareeduun giddu gala bashannanaa jechuunii dandeenya.

Barreeffamni nuti armaan olitti arginu kun giddugala bashannanaa jedha. Giddu gala bashannanaa jechuun kan namoonni hedduun deemanii itti bohaaranii fi itti bashannanan iddoo bareedaa jechuudha.

Manaa fi mana jireenyaa Mana gaafa jennu manni gosa baay'eetu jira. Mana citaa, Mana dhagaa, Mana qorqorroo jennee adda adda baasuu dandeenya. Mana jireenyaa gaafa jennu immoo Mana namni keessa jiraatu jechuu dha.

Barreeffamni nuyi armaan olitti arginu kuni 'Bu'uraalee misoomaa' jedha. Bu'uraalee misoomaa jechuun hawaasaa naannoo tokkoo yookiin biyya tokko keessa jiraatu fayyaduu dhaaf wantoota hojjetaman kanneen akka Bishaanii, Karaa fi Ibsaa ta'uu danda'a jechuu dha.

Barreeffamni armaan olitti arginu kuni 'rifeensa' jedha. Rifeensa jechuunii qaama keenya keessaa kan biqilu yoo ta'u, gogaa qaama keenyaa irratti biqiluudhaanii qaama keenya irraa qorra kan dhowwu rifeensa jedhama.

Barreeffamni nuyi armaan olitti arginu kuni 'Bineensota alaa fi manaa' jedha. Bineensota alaa gaafa jennu warroota namaa wajjiniin jiraachuu hin dandeenye dha. Bineensota manaa gaafa jennu namatti madaqanii namaa wajjin jiraachuu warreen danda'ani dha.

Hawaasa jechuun namoota hedduu naannoo tokko keessa jiraatan hawaasa jechuu dandeenya. Maatii gaafa jennu garuu namoota daangeffamoo abbaa, haadha, firaa fi ijoolleen maatii jedhamu.